rakkoo qaqqabummaa kanaan kan ka'e manneen seeraan ala ijaaraman ini baballatu iddoon kun seera magaalaa malee waan ijaarameef bishaan ibsaa fi daandii sirrii hin gabu akkasumas nagaenya jireenya diqqaata'a

Wanti gabaa adda taasisuu inni guddaan mormii gatiidha. Gabaa keessatti gatiin wanta tokko dhaabataa miti bitaa fi gurguraa walfalmanii balamansiisanii gatii walii galan irratti dandadu kunis aadaa hawaasummaa guddaa kan umuu fi dandeettii dubbii kan gaafatuudha.

inni afraffaan tajaajila ibsaa fi bishaan dhugaatiiti bishaan qulqulluun tajaajila nageenya fayyaafi jireenya guyyuu hundee yoo ta'u ibsaan immoo hojii baruumsaafi ammayyummaaf dirqama isaan kun guddina magaalaf murteessodha

caaculeen ijoon guddila gabaa sudiiw wan laldalaati isaan kun gurgurtoota uffataa meeshaala elektiroonisii bula meeshaalee malaatii fi wantoota midhaginaa karab keessatti qabatan yoo ta'u baay'enni isaanii filannoo ballaa lammeef kenna

Faallaa tajaajilota dhuunfaa irraa dhi'eessiwwan uummata kanneen bo'a argachoo tiyyaffannoo xinla'u hindanii mirgaafi nageenya hawaa saa irraga tiyaeffataniidha dhi'eessiin kun gita hawaasummaa hundumaaf balqita akka gahuuf waada kangalu ta'u yoo ta'u lammii jireenya irraa akka qabaatu taasisa.

Biiroon kun hariiroo idil addunyaa keessatti waliigaltee daldalaa ni hirmaata. Seerota gurguraa fi taarifii, dhiyeessii fi gurgurtaa, meeshaalee irratti hojjetan biyyoota biroo waliin mari'atee qaama jabaadha.

Qenxaabowwan mi'a baa'inaan bitanii qoqqoodanii yookiin xiqqeessanii gurguru fakkeenya daakuu kiiloodhan zaayitaa litiraan yookan sibiilaafi mismaara lakkoofsan garguru kunis namoota galii gadaanaa gabanii carraa bitachuu ni uuma

sadin isaanii yuu kaa'im isaanii tokkodha hinnis fedhii maamilaa guutuu fi bo'aa argachuudha haa ta'uu malee akka atan isaanitti hojjetan gostiinaa isaan dhi'eessaniifi haddinaamnoo isaanii baayee gadatara karaagarmaangunis filannoo maamilaa irratti hundaa'un tajaajil addaddaa akitennan isaan ta'inseera

Aappii baangii jechuun aappii bilbilaa yokan apii intarnetii hinta jalloota baangimuudha aapiin kun maamiltoota baankee fayyadamuchi jarraa kigiita jalloota baangeessa isaan fi akkasumas bifa salpaa ta'in maamiltoonni baangii akka argatanii isaan margaara.

Qaamni lammaffaan dhaabbilee maallaqa gaafatanidha. Isaan kun dhaabbilee daldalaa yookiin mootummaa kan piroojektii gurguddaa hojjechuuf maallaqa haaraa funaanuun akssiyoona yookiin boondii gurguranidha.

mana jireenya qabaachuun maatii tokkoof investimentti isa guddaadha maatiin lafa qabanii yookiin mana jiraatan eroodheera qabeenya kanwaaraa ta'e horatu kunis abdii fitasgabbii jireenya maatiif kenna

Inni biraa dhiibbaa bu'uura teekinoloojiiti. Kanfaltiin biyyee caalaa bishaan, ibsaa fi neetiwoorkii gaariitti baay'ee hir'ataadha. Rakkoon ibsaa yookiin neetiwoorkii yoo mudate hojiin daldalaa akka dhaabbatu taasisa.

appin baankii odeeffannoo akkamitti mallagaa keelaalu gaxiifii faayilaa liqqii yookan akkamitti qoddachuu tarajaajiloota investimentii wantiifii gargaarsa mallakaan akkasuma summa gargaarsa hawaa isaafii odeeffannoo dabalataa kennan akka dandaamu jibsuuf upan itti gadamudhagargaara

Lammaffaan maallaqni harkaa ibsa dhabeenyaatiin gocha daldala maallaqa harkaan raawwatamu qaama sadaffaa akka baankii ykn dhaabbata liqii maleen waan raawwatamuuf odeeffannoo dhuunfaa nama daldala sanaa hin mul'isu.

Aappiin baankii tajaajila kafaltii tajaajilota biroo ni kenna bakkeenya kafaltii bishaanii ibsaa lubbilaa fi tajaajilota intarneetii manoofiitaanii kafaluu in dandama kunis dbi fi dadhabe hamisuun jireenya qananii ibsuu dandaeera

seenaa keessatti hoteelonni iddoo dhaabbataa karra awwaalaa irra jiru ture yeroo ammaa kana garuu jijjiirama guddaa taasisanii iddoo jireenyaa yeroo gabaabaa kan haawwataa fi qananiidhan ta,e ta'uu jiru hoteelonni guddina teeknolojii fi fedhii maamilatti makamanii guddachaan jiru

Gaaffiin mirgaa abbaa biyyee lafaa dimma siyaasaa seeraa fi hawaasummaa guddaadha. Biyyoota lafti dhuufaa yoo ta'u biyyoota biroo keessatti ammoo qabeenya mootummaa yookiin uummataa ta'a sirni abbaa qabiyyee biyyaa tasgabbii lafaa mirkaneessu qaba.

keessummeessaan bu'uura hoteelaati hojjetoonni hoteelaa dhifama guddaadhaan maamila keessummeessuun danda'amnaan fedhii isaanii dura bu'ura hojjechuu qabu akkaata maamili itti simatamu waan isaan gara fuulduuratti deebisutti murteessaa dha

Kiyuuziin moobaayiliin daldalli dijiitaalaa akka babal'atu gargaara. Namoonni baankii dhabanis yoo maallaqa moobaayilii fayyadaman, toora intarneertii fayyadamuun meeshaalee bitachuu danda'u.

barnoonni bijitaalaa fa ba'achuun isaa murteessaa dha namoonni baa'iin keessatu baadiyyaa keessatti aarpii kana akka mitti akka fayyadaban ubannoo ga'a hin qaban baankonnii fi qaamalanin milaallatu leenjii fi balloo kul'uun hawaasa hin deermaachisura'u

addunyaan yeroo ammaakana sapisan jijjiiramaa jirte jijjiirama kana keessatti immoo ba'een tekinoolojii olaanaa dha keessatti udamee faainaansii fi baangitiin teeknoolojiin dhukki jireenya laallamaa salphisuu keessatti bake guddaa juute isaan kana keessaa inni ijoonii fi guyyaa gunyaan itti ba'eedamu aappii baankii ymbaal baankiiin gaafidha

abbootiin suuphii qinxaaboo maamlitoota isaanii waliin walitti 2 cimaa qabu wallaawwan waantanii yeroo mallaqni harkaa dhibu iliqiidhan mi'aa kennuun barmaadha walamaltal akkasii kun gabaa guddaaatiin buutiii keessatti argachuun hinfaataadha

dhimmi mallaqaa fii fayyataa rakkoodhiyeessiin mataa irratti dhiibban inni qabu olaanaadha tajaajille mootummaa gibiraa fii mallaqa liqii hin argame irraawaa raawwatamuuf mallaqni gaayoo hin argabne tajaajilicha foyyessuun ulfaasaa ta'a

Tajaajilli hooteelaa inni guddaan tokko manneen hirriibaa mijataa ta'e kopheessuudha mana hirriivaa qulqulluu seregaalii fi meeshaalee buuraa kan akka mana dhikannaa fiteessao qophaa'a ta'e yoota maamilli ni gammada.

gara folduratti aapinbaankii kana chaalaa mi guddata teknolojiwoon akka artifishaal intelleensii fayyadamuun gorsii faayinaansii dulfaafii tajaajilli caalatti isaa taata akkadu eegama tajaajiloonni birookan akka inshuraansii fi investimentiis aappii keessatti fal'inaan hammatam

sadaffan buuraalee misooma magaala akka daandii, riqichaa fi qunnamtiiti daandiin gaariin gabaa walqabsiisa imala oomishaalee sarisiiisaa fi namoota gidduu qunnamtiwwan addunyaa walitti fiduuf gargaara

Ga'een dhiyeessiiwwan uummataa diinaagdee irratti qaban olaanaa dha. Bu'uraaleen misomaa gaariin investimentii biyya keessas ta'ee fiyyaalaa akka dhufu in jajjatessa faaydaa isaan maamalee tokko uritti darbee dinigdee biyya hunda sochoosa.

walumagalatti dhiheessiiwwan ummata bergala miiti hojii mootumma keessatti waan barbaajisaa taaliif mootummoonni dhiheessiiwwan galasaffiisu gudneessuu fi hagafeessa taasisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennanii hojjachuu qabu

hiddaan sun qunxabowwan yookiin yookii wanti xiqqoon dhiyessitoota jiraniidha isaan kun yeroo baay'e naannoo jireenya keessatti kan argamayyoo ta'u mi'aa dhumataa kanneen akka sukaaraa saamunaa zamitaa fi kankana fakkaatan dhieessu

Rakkoo guddaan biraa tokko garaa garummaa namnuti magaalota gurguddoo keessattii tajaajila fayyaa dhiifsaa si'ataa yoota naanole baadiyyaa fi faguutti argamam keessattii tajaajila garbaachisaan hin jiru.

Giddu-galeessa amanamummaa keessatti qoodni isaa guddaadha; namoonni galii gad-aanaa qaban tajaajilota bu’uuraa bilisaan yookiin gatii gad-aanaan argachuu danda’uu qabu. Kunis qabeenyi biyyaa hundaaf haqa-qabeessa akka ta’uuf ni gargaara.

hojiin giddugala gabaa inni guddaan bakka tokko tti argachuu mirkaneessuudha namni tokko uffata meeshaalee elektirooniksii nyaata fi tajaajila vaankii fii kangana fakkaatan bilvila irratti qabate deemsa tokkon raawajuu danda'a kunis yeroo baay'ee kusaata

Hooteelonni gurguddoo tajaajila walga'ii fi jedhanii kennu paarki hundii teeknolojii fi haalli walga'ii bal'aan namoota gurguddaa fi hawaasa hojii walitti qabaman akka qabamu gargaara. Tajaajilli kun iddoo daldalaa fi hawaasummaa taasisa.

Manneen kiristaanaa baay'een galii dabalataa pirojeectii adda addaa irraa argatu. Fakkeenyaaf manneen kiraa kennuu, manneen barnootaa yookiin mana kitaabaa dhaabuun daldaala seera qabeessa mana kiristaanaa keessatti uummamuu danda'u.

Manneen jireenyaa haala jaarsaa fi naannoo isaanitti garagaraa manneen aadaa fi gamoonammayyaa jiru manneen dhaabbii ammayyaan lafa magaalaa xiqkoo irratti namoota hedduu qabachuu ni danda'u.

Aapiin baankii tajaajilota garagaraa ni kenne kanneen keessaa akka akaaawonti jaaruu ittiifadamu hojii mallakaa gaggenyaaf mallaqa geddaruu fi tiraansferbochuu mallaka fuusaaraa baasuu fi liqii barbaado fi obeessuufi gargaara.

Hoteelonni boqonnaa immoo bakka qilleensa gaarii qabu laga yookiin galaana biratti kan ijaaramu maatii fi namoota baqonnaa fi bashannanaa barbaadan tajaajilu pooliin bakki taphaa isaan keessatti argamu.

Hoteelonni yeroo ammaa teknolojii haaraa waliin jiraachaa jiru appii fayyadoyuun cheekiin gochuu tajaajilota bilbilaa gaafachuu fi waayikaasaf isaa kennoon fedhii maamila amma yaalu kunis si'ataadha.

faallagabaada buutikoota hedduu keessatti gatiin dhaabbataa ta'uu danda'a maammiilli gatii irratti maxxanfame ilaalee yoo itti walii galee bokabeta kunis warmii gatii hambisuun daldala siyataa fi amman yaata ye'uun

to'annoo herreegaalaalchisiardundaangee walii fannoo guduu kenna mallakameefi akka erreega keessa jiru yima maggagalee fiiyamakkama yeroo barbaadanitti ilaalu ni lallamu kunis namni tokko baasie isaa akka to'aa tokko argaara

Gosti hoteelotaa kamiyyuu isaan irra dhaabbataniin garaagarummaa qabu hoteelolni daldala iddoowwan magaalaa gidduutti kan argamamifi namoota hojiidham imalan walga'ii fii saffisa hojii barbaadan ta'uuf nu gargaaru.

hoteellilli imuma hojii keessatti baka guddaa qabu hojii keessummeessa nyaataa fi dugaatii kulgulina tu'alloo fi waan kala fakkaatan hedduu muyuun dargaggootaa fi namoota baaree fayyadu baa'iilla hojjetoota fudila hoteellichaa irratti hun dha'a

Aappii waan baankii tokko tokko tajaajila qusannoo fi liqiiin ken namni doko faayoo addaddaatiif qusannoo jalqabu yoo marbaale aappii irratti siifii lakkaa utti mala julalla'a akkasumas liqiitii xiqqoo yeroo kabaraa aapii irratti gaafachuu inni danda'a.

barbaachisummaan ijaarsa manneen haawaasummaa yeroo hundanii dabala mootummaan yookiin qaamaleen himmi ilaallatu namoota galii gadei'aanaa qabanii mana gatii xiqqaan yookiin kiraa salphaan kennuun rakkoo kanaf furuuf iyaalii gojcuu qabu

haalli qilleessa gabaa keessaa ho, afii wacaan kan guutameedha namoonni wal arganii nagaa wal gaafatu ddu haaraa walii qoou kanaafuu gabaan bakka daldalaa qofo oso hin taanii handhuura qunnamtii hawaasa taa'uin tajaajila

Dabalataan mobaayla kaardii guutuuf faaydaa guddaa qaba.

Jalqaba irratti gabaa bakka ummanni baa'ii naan oolitti ekoami bituufi gurguretti raawwaturu gabaan aadaa kinna keessatti iddoo idhaan horii kuduraati uduraan itti gurguramudhu gabaan yeroo baa'ee guyyaa murtaa torbaan keessatti fakkenna gabaa kamisee gabaa sanbata kan dhaabatuudha.

Dhuma irratti, sadan isaanii fayidaa guddaa qabu.

Isaanis furtuu hawwaasaa fi marii ta'anii tajaajilu. Namoonni dhimma siyaasaa fi daldalaa mari'atan iddoo mijataa biratti walitti qabamanii marii isaanii gaggeessu.

faayidaa guddaan aappii baankii inni jalqabaa yeroo qusachuudha. dur tajaajila xiqqoo tokko argachuuf mana baankii deemamii hiriira dheeraa dhaabbachuun darqama ture ammoo garuu hojii isaatii dheeraa fudhatu sekendii muraasa keessatti siree ofii irraa ta'anii raawwachuu dandameera

hojjeteenni hooteelaa bika hooteelichaa ti hojjatan tokko maamila yoo gaafatamuulmaa fi kabajaaliin keessunnasini qulqullinni teichaa hindu baqamaain ta'u kanaaf lenii fi odumnaa hojjetoota agabthisuun barbaachisaa dha

Inni sadaffaan aappii bilbilaa yookiin moobaayilii aappii siimii fayyadamuudha. Dhaabbanni baay'een aappii mataa isaanii kan tekinooloojii bilbila harkaa qofa irratti hojjetu qopheessu. Aappiin kun tajaajila saffisaa fi bifa fayyadamtootaaf mijatu qaba.

Faallaa gabaa aadaa irra gidduugalli gabaa haala qindaawaa fi karoorfamaa ta'een kan ijaaramee dha. Wanti namoota haawwatu keessaa inni guddaan naannoo qulqulluu ibsaa gaarii fi tu'annoo qilleensaa kan qabu fi yeroo hundamiyataa ta'e gabaachuu isaati.

buutiikonni yeroo giddugala magalaa yokiin gamawwanda llalaa gulguddoo keessatti ergamu haalli keessa isaanii muuziqaa folii gaariitii kafaltii dibitaalan kan deeggeranya wanta'eef muxalloo bitachuu addaa kennu

Aappii baankii jechuun tajaajila baankii kennu beekuuf kan nu gargaaru dha.

manneen jireenya mirga dhala namaa isa buurate namni hundi mana isaa nageenyaa fi qulqullina qabu keessa jiraachuu qaba bulteen tokko yookin mana jireenyaa gaarii dhabuun qaama samuufi hojiin irratti dhiibbaa hamaa qabaachuu danda'a

hoteelolli butitii hoteelotaati tikkoo garoo haala addatainkal ijaaramanii fi faashiniiyootan aadaa naannoo salaa ki jalaqqisiisaniidha isaan kun taaajiladhuun faafii naannoo jireenyaa kan jallataa ga'ee kennunni beekamu

giddugalli gabaa yookiin iddoon daldala ammayyaa bakka suqiiwwan tajaajilunii fi iddoowwan bashannanaaddaddaa gamawwan gurguddoo tokko yookiin walitti idhaman keessatti walitti qabamani argamaniidha innis mallattoo guddina magaalaa fi ammayyummaa diinagdeeti

gatii lafaa dabalhumi sooma magaalaa irratti dhiibban inni qabu olaanaa dha magaala tako guddoo keessatti labti baayee qaalaaaawaan ta'uuf namoonni galii gadayaanaar qaban dhi'eenyan lafa bitachuu yookiin mana ijaarrachuun baay'ee isaanitti ulbaata

haa ta'u malee fayyidamtoonni ofii eggannaa gochuun dirqama jecha darbii ofii nama biraaf kennuu dhiisuu akkasumas linkii sobaa karaa ergaa gabaabaa yookan teleegiraaml akka hin guwwomnuuf eeggachuu qabu hattoonni sayber teeknoolojii fayyadamuu mallaqa hatuuf yaalii gochuu danda'u

buutikoota keessatti xiyyeeffannaan guddaan faashiiniitii qulqullia irratti dargagoon fi namoonni uffata ammayyaa barbaadan gara buutitii deemu immoon nasitti gurguraman biroo baayee biraani beekama kangabanii fi gatiin isaanis gabaa biraa irra qaalii ta'uu dandha'a

hoteelonni iddoo manguddoonni, daldaltoonnii fi imaltoonni sababa addaddaatiif achi dhaaban bunaafii bultee itti argataniidha isaan kun manneen daldalaa tajaajila addaddaa kennan akkan akka nyaataa dhugaatii fi haala mijataa kan kennaniidha ga'een hoteelota imalaa fi diinagdee addunyaa keessatti faayidaa oolaanaadha